Niriba n-laɣim zanzaya la tihi be bɛ nyaaŋa pooli n-yiliya la ka waya gba beni soojanima zanzami bɛ yela bɛ yunifomnima niriba maa yela liiga piɛla piɛla.

Sarati n niŋ ka loori nim saɣam saɣam ʒɛya palli ndoya la loori nim n gariti la mauntins biɛni ka dabba ayi ʒɛnʒɛya bi yɛla neen piɛla ka loori titali chɛna zaɣ ʒiɛ n nyɛli

Niraba n bɛ kom ni n tumdi tuma na tankpaɣu biɛni biɛni mi ka bi shab ʒɛnʒɛya kontɛna nim n doya la tankpaɣu maa galisiya ka kom maa daɣi ka bi niɛma daɣi daɣi ka bi tumdi tuma

Silimiinsi n chɛni la bi bɛla maka puuni kaba n zaya la bi yela nɛɛn piɛla piɛla paɣaba gba bɛ bini paɣaba maa yela nɛɛn sabila bibi piri namda nima jiŋli n bɛ bi yɛanga la ambrala gba lahi bɛni.